ogiyaa gaxaan nu be'iyooge haahuwan xoqqa deriyaa kiyyidi, ziqqasaa wodhdhidi mittaa huuphiyaa kiyyidi be'iyoodge ubbasan asa ubbay ha'i mela biitta ubbaa keexxidi kunttidooge hegee keetta getettees. de'iyo keetta yaagiyooge asay issippe ba de'iyoosan puulayidi maarayidi puulayidi issippe giigissidi de'iyooga.

Asay ha'i issippetettan kiyidi tokkiina gidinikka banttawu issoy issuwappe gidin kafoy cuchchin mokkiinakka gidin nuuga biittaassi dumma dumma irxxa carkkuwa ehaanassi irxxa iraa bukkiddanaassi maaddoosona. Ayssi yaagiyaba gidikko asay sarotettan daanaassi haray atto biidi kare biittaa bayzziyogaara gakkanaashin daro go'aa immidi doo..

Asay beni mitan shuchchan pinccuwan xaafiidi yiis. Hegappe doomidi qassi ha'i wodee diccin dumma dumma xaafiyobata shiishidi xafees. Hegeetuppekka aybee yagiyaba gidikko biiriyan xaafiyooga dumma dumma ginaara irsaassiyan gidin dumma dummabaa asay xaafees. Xaafidoogaappe doomidaagan ha'i darobaa ereessinne bana koshidabaa oykkees.

hege nu biittassi keehippe koshshiyaaba nuukka biidi dumma dumma harasaan gidin baanaw hegan haraa biittan diya asassika qa ha nu biitta yiidi be'anassi dumma dumma nu biittassi koshhsiyaaba gidiyo gishshatassi asay yaakka bes, haakka yes, hegee qassi nuunikka nu biittan de'iyaabaata harataa bessetes

Hanno gakkanawukka wodee dicciis yaaginkka asay aakkimiyaappe demmibeenna xaleti dee'oosonna. Dumma wulawushiya malatiyageeta gidin dumma asaa goromootee miyabaa gidikokka asay miidoogaassi asay dumma dumma baahilawe xaleta xaqamettees. Eta xaqamettoogaappe doomidaagan lo'idi qassi eta madettoogaappe doomidaagan eta maaduwa.

Ooninne kooyees aleeqidabaa aleeqqana xayiyaaba gidikko asay haray atto ogiyan gayttidi kushiya immidi sarotanassi koyena hegaa gishshaassi dumma dumma aleeqissiyabata asay qassi attuma naatikka doonashin dumma dumma macca naati bantta aleeqissiyaba hagaa bittaa bollan xaqamettossona.

Nuugee issippe shiiqqidi issi heeran diyagee deretettaa yagettees. Qassi hegaa nu biittaa asaassi qassi dumma dumma asi oottidi kanttiddo lo'iyaanne ufaysiya taarikketi de'oosona. Hegetakka qassi nuuni siyido wode ha'i wodiyan hanidaabaadan qoppidi nuuni daruwa ceqettetees eta hanuwa...

beni wodeppe hanno gakanaashin daamota deriya yaagin solkkuwa deroya yaagin gita nu biitani woklayttani de'iya dumma dumma lo'iya heeratinne lo'iya mootati de'oosona hegaa xalla gidennan asay hegeetu sohotuni beni wodiyappe doomidi olaa wode qosetidi nkanttidi yiidoogeeti de'oosona.

Dumma dummabatti hagaa sa'an asay nababanaasiinne nababidikka dumma eraa luxxanaasi dumma dummabata asay nababees. Asay dumma dummabata nababoogaappe doomidaagan adhdhida eraa aadhdhida akeeka demmees. Demmido akeeka qassi bana ayssiya asaanne bagaa deriya heemiya asa gidees.

asaa naatuyoo hagaa sa'an kane kooshiyaabatuppe mallaadonne omarissi asaa naati biyoogan yiyoogan banttaagan gediyaan yaa haa bagaa sarottettaa naagidi sarottettaan baanaasi yaanassi oottanaassi sarottettaan kiyanaassi gelanaassi koshiyaabaappe issoy isporttiyaa. isporttiyaa giyoogee asaa naa keehippe go"iyaaba.

Nu Itoophiyaan darotoo guyyeppe doommiyaaba gidikkoka ha'i lo"o malaala hanotan sinttawu biide beettees. Ayssi giyaba gidikko qa keehippe koshshiyaaba gidiyo gishshatassi ha wodiyaan asa ubbay asaa naati oone attenan luxanawu koshshees. hegaa gishshatassi luxibeena asi hagaa biittan diidikka daruwaa go''ena.

Ammanennaagaa gin Ammaniyagaa giini hagaa biittan dumma dumma cora aynate asay de'ees. Hegee asaykka qassi aybiini shaahetti yaagiyaba gidikko dumma ammaniyagaaninne ammanennaagan asay dumma dummabaa bana shsheesi yaagidi oykkidi ammanees. Ammanidobankka qassi attanawu daysi yaagidikka hidootaakka qassi wottees.

Asay issiba issibappe shakkidi eranassi I aybakko go'ay agee aybakko shakki shakkidi eranaassi malaatay xayiyaba gidikko asay eranawu danddayena. Malaatay maatta gin, malaatay oyssa gin, malaatay dumma dummaba. Malaatay xayiyaba gidiko asay malaatosaa gakkena halchchidosa baanawu malaatay maadees.

Aybba erenna ooratta immata asi yiyyaaba gidiyaaba gidikkokka nuuni malaata malaattidoogappe denddidaagan ba diyoosa gakkanassi danddayees. Ayssi giiko malaatay dumma dummaba maaddees. Asay kushiyan biradhdhiyaan malaatiyo malaata gidin asay ogiyaa doonan wottidi haniira kantta, haniira ba ya gaanassi dumma go''ettiyo malaatati.

I tumma haasayiyabba gidikko nu biittan baasso haggaazati daro loyttidi oosetibokonna. Hageeti ha'i bironi wode diccin oosetidi doosonappe attin kasse daruwaa oosetibokkona ha'i oosetidi de'yogge nuna ubakka ufayssiyaaba. Ayssi giyaba gidikko lo'i lo'i biyaabay lo'es.

Asay karssikarssa gidin ooshshaa palama ba heeran gidin ba shoooruwan dumma dummabaara kiyyiyaaga yaaga haaga ezggiyoogan issoy issuwaara simerettide dumma dumma karssakarssay meretiyaaba gidikko hagee polotikka yaagidi maacces. Gin gidenna hegaa giyogee laammetti laammettidi yiyyaba gidiyo gishshattassa.

Aayiya aawayinne naati heeray dumma dumma shuchayinne dumma dumma allaanay dumma dumma asay baagaa heeraani de"iyoosay issippe shiiqidi citatidi asa ubbay de"iyoosay issippe shiiqidi asa ubbay ufayittiiddi asay baagaa heeraani bana naagidinne bana bonchchissidi de"iyoogee.

paruwaa balluquwaa gidin haariyaa booraa giidin miizziyoo deshshaa gidin dumma maggayiyaa garawiyoo gidin dumma kuttuwaa dumma ginnaara asay son xaqammettiyoogeti woykko asaara issippe son de'iyaageti doosona. Qassi kare do'ata giyoogeti qassi dumma dumma ginnaara karen d'iyaageti gaammuwaa godariyaa malatiyaageti.

Issippe maadan uttidi massopiyan quma qollidi darccan gidin yeechchan dumma dumma ginaara ufayttiidi bantta soon miyaageeti qassi sayniiyaan gidin dumma sayniyaa shammidoogan sayniiyan qollidi miyyageeti dumma darccan bonccuwan qollidi miyaageeti, dumma moqotta hayttan, ankkan bonccuwaan qollidi miyaageeti dumma dumma ginaara miyyobay baynnassan diyaageeti

Issi assi aykenna lo'oiyaba ba soon ottii wottiddi i erisuwaa kesanna xayikko wotko oduwaa odanawu xayikko assay asoni ay maala lo'iyabbi de'iyakkonne assi errena aysi gikko dumma haga nu bittanikka asay dumma lo'iyaabbatta ottimakidogappe domidagan, dumma erisuwa, dumma dumma sohuwan awajjees, hegetta awajjogappe domidagan asay siyanna.

asay kallidi maanauw shemppidi daanassi asay issoy issuwaara bana bonchchidinne ba soon daanassi aaway, aayyiyo ishshay michchiyo basson bana danddayddi issippe gididi daanassi koshiyaabappe issoy oosuwaa. Oosoy xaayyiyaaba gidikko asi asa gidenna. ayssi giiko oossoy baynna asi mino asa gidena.

beni asay irppaniyaan uttiis, shidhdhan zin''is, dumma dumma hegappe laafabakka haniisishin ha'i qassi wode diccidoogappe doommidaagan dumma dumma lo''iya miishshati yiidoogappe doommidaagan uttanassi dumma oyddeti, zin''assi dumma alggati yiidoogappe doommidaagan asay shemppide de'ees.

Biittan erettida dumma dumma zannaqa sohoti de'oosona. Hegeeta biido wode asay qassi daruwan zannaqqessinne ufayttees. Kaa'essinne miiccees. Ayssi yaagiyaaba gidiko zanaqa sohota giyoogeeti asaa bantta pashkkissanassi keehippe lo"iyaageeta leemisuwassi ekkiyaaba gidikko Ajjoora soosuwaa yagiyo, Moochchena Boorago gonggoluwa gidin

Ubba ha wodiyaan dumma dumma modhida ashshota maanassi aysi giikko paqadettenna eti dumma asaa payattettaa bollaan meetuwaa eehiyaageta gidiyoo gishshatasi asay maanassi hagaa wodiyaan daruwaa go"ettanawu koshshiyoogeti mittaa ayfetta gidiyoo gishshatassi hegeti keehippe kooshiyoogeta he miittata nuunikka eta tokkiidi diichchiyoogaa giidin eta moos.

Goshshay lummegezossi Itoophphiyaa deriyassi keehi koshshiyaabba ayissi yaagiyaabba gidikko asaa naattuyo zokko meqqetta gididdi hanno gakkanashshin maadidinne asa naatta zemppisidi de'iyaabappe issoy goshshaa. Goshshay xayibba giddikko nuugge nu biitta asay oottenani daanawu dandayenna heggassi goshshay nu biitta asassi waananne zokko meqqetta.

Issi biittan woykko issi heeran issippe gididi issippe yehuwaa yetta shakkidi issippe ba de'iyo duussa naagidi deiya asay issi heeraa asa woykko dere asa gidosona. so asa yaagiyogeti aayera aawaara naatura issippe shiiqidi issi keettaa giddon aqqi peidi deiyageti issi keettaa asa.

Unccaa qanxxiyo mashshay, maataa buucciyo baacay, mittaa qanxxiyo kaltta, biittaa bookkiyo doomay hegee ubbay issippe shiiqidi asa ubbay bason galla galla ba keettan bana koshshiyabaa iisi issi oosota oottanaassi oyqqi xeellidi yaa haa laamettidi, baachchaasoo efi qoxissidi, mooradissidi buqurayidi naagiyoba

Koyirottidi mittaa qanxxidi oogidoogaappe doommidaagaani tuussaa qanxidi, tuussaa qanxi giigissoogaappe doommidaagan gongiy wooceettes. Gongiya wooci makkidoogaappe guyiyan zandiidaa qachcheettes. Zandiidaa qachchoogaappe doommidaagan gattaa buuceettes. Buucido gattaa issippe gattidi qachchiyoogaani nuugaa keettaa lil'issidi woyikko puulayisidi a giddo gelidi...

ta oonatettay ta dummatettay tana haraappe dummayiyaagee taani alleeqiyoogee hashiyan wottada morggiyan wottada ta tawozanaa ayifiyan wottada ufayittiyoogee ta ufayittanaassi qassi gaaso gidaagee kase daroti bantta suuttaa gussidoogee ha"ikka qassi nuunikka nu wodiyaani oyiqqi uttidi xeelliiddi diyoogee.

Ammano maxaafata gin luxxanchchatu maxaafata yaagin dumma dumma asay nababanaassi baayoo nababbidi eraa cuccumanaasi eraa cuccummoogaappe doommdaagaan dumma go'aa goettiyogan dumma go'aa go'ettiyoogan bana ayssidi ba keettan bana eridi bana akeekidi diya asa gidanaasi asay hagaa wodiyan xaqqamettiyoogeeta hegeeti maxaafata.

Koyro eta go'aa demmanawu demmidi puuttiya biittaa sa'aa gaxappe, shaafa giddoppe, koopo giddoppe demmidi ehidi baaga karen tokkidi haattaa caccafidi ushshidi kallissidoogappe doommidaagan heeran de'iyaa dumma dumma a dichchiyaabatanne a accissiyaabati yegidoogappe doommidaagan diccoosonanne lo''osona.

Dumma dumma erissuwaa asay kaaqqiyoogan asaa xeessees. Hegaa xeessidoogappe doommidagan dumma luxidi wurssidaageeta gidin oosuwa maarakko zaaranassi dumma dumma erisuwa asay erisses. Hegappe doommidaagan etikka biidi aybba erissoyshsha hagee giyoogan nababbiyoogappe doommidaagan banttana koshshidabay aybbakko gelidi siyoosona.

Wodiyan wodiyan laamettidi yiyabati koshiyabati hagaa wodiyan issi gallaassa be'ikko wontto gallassan laametiyabati ayssi giikko hegeetikka aybee giikko ooratattetaa, ooratattettay ehiiyoba oorattatettaa giyogee hagaa wodiyan asay issoy issuwara laameetidi hachchi be'idoy wontto dummattidi wonttife dummattiyogee ooratattetaa gaasuwana.

Zambbele tookada zal''e biyaa geella''iyo be'ada O shiiqada miiccada O iiraa taani miiccido wode akka ufayttada dulliyaa taakko zaarada haindoogappe doommagan I dulliyaa xeellada ta aybba miichcha miiccidana aybba ufayssa ufayttidana, he gallassi xiskkenan aqqidooge tana keehi garamissiis.

Belecca gin, miggiduwaa gin, saggayuwa gin asay kushiyaan wottiyaageeti ufayttidi qincci oottidi kalddi oottidi dumma dumma asay baluquwa qooriyaan gidin dumma deeshshay yelettiyoodde deeshsha qooriyan qachchidi wottidi qorkkiyaa wottidi wassiyo wode asay ufayttees ayssi giyaaba gishshaa gidikko alleeqissiyo gishshassa.

Hagaa nu biittan beni beni darotto zanaqqa sohoti darokkonashin ha'i qassi wode diccoogappe dommodaagan dumma dumma zanaqqa sohoti oosettidenne giigidi de'oosona. Hegeeti giigidaageeta qassi asay be'anaw dumma dumma kare biittappe gakkanashin yiidi eta be'essi. Be'idoogappe doommidaagan qassi daro marccuwa nuuyo gelissees.

Nu gediya haattaappe nu gediya tamaappe nu gediya de"iya xubbiya durumaappe nu gediya xubbiya shuchchaappe nu gediya xubbiya biittaappe nugaa gediya naagidi iitay bochchennaadani nuuni nu gediya naagidi daana mala keehippe maaddees ayssi giikko lawachchee xuuggiyo saatiyan gidikko irxxa saatiyan irxxa bochchiyo wode gedee kixxiyobaappe maaddiyaba.

Asay tuumuwa ,maxiniyaa, lambbaa zal'ees. Zal'idoogaappe doomidaagan ba keettaa ayssees. Ayssidogaappe doomidaagan bawu ufayttidi de'ees. Ufayttidi de'idoogaappe doomidaagaan bana daro laytta hagaa biittaa bollan ufayttoogaappe doommidaagaan layttay sinttawu aduqqiyo gishshataassi daro laytta kallidi mees.

Asay dumma dummaban beni oottidi goettiyo miishshata hai qassi dumma electrikiya hagaazakko laamiyogaan lameti laameti yiidoogaappe doomidaagan asay oyqqanaassinne asay oottanaassi asaassi ha haa giigi giigidi biidoogaappe doomidaagan kushe lil'i lil'i haa yiidageeta asay loyttidi eta goettees.

kaa'idaaga xalla gidenna, ka'ibeenagakka shooqan mokkiyaaga badalaa, wohiyaa qassi asay kattidi maanawu de'iyaageetakka gidin dumma dumma ginaara say de'uwaa bollan miidi uyyiidi ba de'uwan daanassi keehippe maaddoosna ayssi giiko kattaa meenan asi qaaxxanaw danddayena hega gishshatassi koshiyaaba.

Luxanchchati luxissananwu luxiyaageeti minttidi luxissanaassi maaddiyagee maxxaafaa. Maxxaafay xayiyaaba gidikko asaa naatu eray aakkenna asaa naatu erey guuxxi guuxxidi bees. Waanna asaa naatu eraa dichchiyagee asaayyo koshshiyagee asay dumma dumma baagaa eraa pulttissanaassinne diccanaassi maaddiyagee maxxaafaa.

Mi uyyi kaallidi issoy issuwara gayttanasi baggaa qofa ya ha laametanasi baggaa keetan issippe gididi asay de'anasi dumma dumma ginara ba laggiyara woykko ba shoruwaara ba misiyara issippe biidi asay gayttidi haasayidi issippe gaytteesi miidi uyidi kalogappe guyebaggaaraa.

Koshshiyaaba biidi issoy issuwappe shammiyooganne bayzziyoogan go''ettiyoogan bana koshshiyaana yaa bayzziyooganne haa shammiyoogan asay issoy issuwaara go''ettanassi waana koshshiyaabappe issoy supper marketiyaa. Suppermarkkete xayiyaaba gidikko asay yaa bayzzanawunne ha shammanawu danddayeenna. Hegaa gishshatassi suppermarkketiyaa giyoogee asaa naata keehippe maaddiyaabanne go''iyaabanne bonchchetida sohuwaa.

Ethophiyan de'iyaa asayo biittaa goshaappe, simmidi asay dumma dumma oosuwa oottidi go'etanassi maadees, dumma asay aga ottidogappe doomidaagan daro woriyaa demidi he ba woryannikka bayo kashiyaba shammidi ba keettaa ba naata ayssidi ba sooni dasnaassi keekippe maadees.

Eray daroogaappe denddigaan issi qeessiyaa maccasiyaa maxaafaa meeccasu yaagees asay. aysi yaagiyaaba gidiko asay matsaafay mecciyooba gidenna nababiyooba nababidi eriyooba eridobaa qassi oosuwaa bollaan peeshshidi asay sinttanaasi waanidi de"anaako yaagidi baagaa de'uwaa kaalettanasi maaddiyaaba.

nuyyo lo''iya meretetta medhdhidi immida Xoossay anjjetto, hegee qassi nuuga heerakka qassi haa loyttidoogappe doommidaagan bukkiya ira gidin, awaxxiya awaa gidin, qammaa gidin, gallassa gidin nu heeran dumma irxxa carkkoy carkkiyooge lo''o away awaxxiyo nuuni lo''o duussa diidooge lo''o meretettay nuyyo de'iyoogappe.

Qiibaa luxxidoogaappe doomidaagan asay kasse eribeenabaa erees, be'ibeennabaa be'ees. Qassi wodee diccidoogaappe dendidaagan diccida wodiyan waanidi daanakko banakka waanidi aysanaakko asay dumma hagaa wodiyaan dummabaa go'ettees. Ayssi giyabaa gidikko luxxettaa yaagiyoogee asay coo giidi de'iyoogaa gidenna bana ayssanaassi maaddiyaabaa.

Uttidi asaa metuwa siyidi asaa metoy aybakko, asay galla galla aybaa koyiyakkonne asaassi koshshiyabay aybakkonne siyidi koshshiyabaa kawotettaykka shiiqidi asaassi hagee hagee koshshees yaagidi ba biittaa asaassi qoppiyogan dumma dumma oosuwa wodhdhidi dumma dumma oosuwa oottiyogee, dumma haggaazaa immiyogee koshshiyaba.

galassi gallassi dumma dumma orraxxi ooraxxi yiyaabati doosona, hegeetikka nu hachi be'idoogette gidenan wonttokka appe dummatidi qassi lo''iya meran puulatidi yoosona nuunikka hegeeta qassi marccoy de'ikko shammiyoogan qassi nuuga gediyaan wottiyoogeeta gidin dumma dumma ginaarta nuussi go''etettees, geo''ettidi qassi maaddetettees.

Ogiyan heeran nuuni be'iyogee biidi yiidi haattaa achchan ogiya dariyan biyosaan yiiyosan issippe de'idi asay issippe shiiqqidi xeellees. Xeelliddogaappe doommidaagan laa hagee ayba lo'i yaagees, gin hegaa xala giddenna qassi gujjiyo keettaa giidi dumma die meran puulan qassi giggissidi be'iddoogaadan giggissidi..

Dumma dumma meraa merayiyooganne dumma dumma puula puulayiyoogan nuuni nuuga de'iyo keettaa giiggisetees. Hegaa giigissidooga qa dumma dumma imattay yiyyo saatiyan gidin aybba gidinkka lo''iyaaga nuuga keettaa oyqqidoogappe doommigaagan ufaytettees. Nuuyo nu naaturaakka issippe shiiqidi ufayttidi hegaa keettan de'eetes.

Nuuyoo nu keettaayoi nu biittayo i tuma keehi koshshiyaabaa hegaa gishshataassi qasi nuuni demido marccuwaan nuuyo zaarettidi ha zaaridi lo'iya ogiyaa oottiyogan geeshsha haattaa oottiyogan gidinkka nuunikka qassi hegaa uyidoogaappe doomidaagan nugaa sarotettaa payatetaa naagiyaagan nuuni de'ettees.

Ose baassa oge buussa demo biran shuro muussa ayissi yaagiyaba gidikko oge baan xayikko asi shuro maana danddayenna. Hegaa gishshataassi ose beettes. Oseppe dumma haa yeettes haa yiiddi dumma dumma ginaar lo'iyabata he sohuwan de'iyabata be'eettes. Be'i makkidi qa ufayitteettes. ufayittiyogaappe dommidaagan qassi nunaara gayittida asaassi odeettes.

Taani tumma a keehippe dossays. Ayssi giyaaba gidikko dumma dumma ginaara maaddees. Ayssi giiko siyyibeenaba sissees, be'ibeenabaa bessees, nuunni hagappe harassan hanidaaba gakkidi be'anaw danddayyokko gin dumma haahosan haniddabata nu mata hanidaabadan ha'i ha nu kushiyan oykki uttido dumma dummatubappe siyyanaw danddayeetees.

Booraa goyyiyo kadoy, mittaa qanxxiyo kalttay, maataa buucciyo baacay, unccaa qanxxiyo mashshay hegee ubbay nu biittan asay oyqqi xaqqamettiyobatuppe issuwa asay gi'ettiyobata yaagiyogeeti asay issuwa issuwara oyqqidi bana koshshidabata yaa haa giidi ba keettan koshshidabata oyqqi xeelli oottiyobata.

Dumma uluwa suggettaa yaagin qeeri naatu qooriya qaaccettaa yaagin asay dumma dumma kushe hiillaa oosuwa hagaa nuuga biittas bollan oottees. Hegaa xalaala gidenna dumma lo'iya oosota oottidoogappe doommiddagaan uttiyo oydiya gakkanaashin dumma galbbappe giggissiyogan asay nuuga biittaan kushe hiillaan daro oosuwa oottees.

benippe doommidi nu biitta kaalletidi hano gakanashin nu biitta ogiyaaa bessidi asay nu biitta asa waanidi aday sinttana duussa daannakkonne yiyyaa, yiyya yeletta kaaletide ehidaageeti ha'ikka sinttanassi qassi asaa naata kaalettide de'iyaageeti hegeeti nuugan biittan bonchchetidi daanaw koshshoosona, cimaa asati.

Asay dumma dumma oosuwa oottanaw dumma dumma go'a go'a ixxidi maanaw issi issibaappe baayyo de'iyaaba gidin baynnaaba issoy issoy garxxiyoogan tal''iyoogan yaa haa laammetiyoogan bana koshshidaaba yaa haa xaqqamettiyoogee buquray diyoogappe demmidaagana. Buquray koshshiyaaba.

Ha wodiyan lo"iyaabatanne phooliyaabata asaa naatussi murutissidi injjeyidinne aattidi immidi immidoogaappe doommidaagan kase asay daro saatiya daafuriiddi oottiiddi metootiiddi de"iyoogaa ha"i qantta saatiyan gita oosuwaa oottidi daanaassi asaa naatussi injjeyidi immidaageeti hagaa wodiyan asaa maaddiiddi de"iyaageeta.

Tegido budeenaa gidin, uukido oyttaa gidin, dumma dumma ginaara kokkiddo kokkaa gidin asay issisappe issisaa asay yehuwa gidide bullachcha gidide ya biidi issoy issuwaara gayttanawu biyoosa ubban asay de'iyaa buquratun xaqamettiyoogan hegetaa yaa haa tookidi yuushshees. Buquray dumma dumma ginappe doommees.

Issi keettaa asay issippe shiiqidi de'iyaba gidiyakko issi keettaa asata gididi de'oosona. Qassi dere asaa yaagiyogee keettaa asay issi keettaa asay hara keettaa asaara issippe gayittidi issi heeran coridi de'iyaba gidikko dere asaa yaagettoosona. dere asaassi koshshiyaabay ayibee yaagobare kawotettay eta qoppidi maaddiyaba.

Badalaa bayzzidi bawu soon de'iyaabay aybakko yaa bayzzidi qassi bawu soon aybbakko baynabaa haa shammidi dumma dumma baagaa miriiqaappe nagettanaassi dumma dumma ba heeraan bana bessiyaaba koshshiyaabaa bonchchettidi daanaasi yaa haa giidi bawu de'iyaabaa go'tananaassi asa ubbay deressi shiiqqidi oottiyosa.

Ayyo dumma yettaa kessidi nuuni yexxeettees. Qassi yettaa kessidi yettaa yexxiyogaa xalaala gidenan nuugaa tohuwa nuugaa kushiya issippe gattidi shiishidi kase daro daafuran nu aawati yexi daafurin yiidaaga gidiyo gishshataassi nuuni A loyttidi qoppettees. Sinttanawukka hagaappe daruwaa qofana yaagidi daruwa..

Dullaa oyqqidi asay sarotettan gelanaassinne kiyanaassi asaa naatu sarotettaa naagissoosona. ayissi yaagiyaba gidikko xoossappe garssaara asaa naatu sarotettaa naagissiyaga hagaa biittaa bollan koshshes. Hagee xayiyaba gidikko asay siioy issuwara siiqettidi ubbatoo de'anawu danddayenna. Ubbatoo siiqettenna gishshawu seeraa naagissiyageeti nu biittawu koshshoosona.

Masuwa giin asay mal"o kattaa asay dumma hagaa wodiyan baaga manggaagan mal'iin biittaara degenerate mal"oy mizzees yaagiyogaadan dumma dumma mal'iya kattati hagaa biittaa bollan de'oosona, Adankka qassi mal'ennageetikka doosona, ayssi yaagiyaba gidikko eti ubbaykka katta gettettoosona, gididi asaa naatu shushshiya zaro...

Issi malssassa geela'iya nu heeran de'iyara, asay ubbay I geeduwa kiyidi O kaalliidinne O xeelliiddi, A ogiya kiyido gallassi O xeelliiddi pe'ees. Ayssi giikko A malssassanne alleeqa uttido gishshataassi nu biittan diya asa ubbaappekka puulaninne. meran lo'iyara O gidiyo gishshataassi nu heeraa asaa ubbaa ayfee I bollan de'ees.

La nu heeran aawa deiyage ayba ba keettaa puulayide! ba diyosa ayba geeshshide hagaa gadeni la ayba lo'iyaa utta tokkide la ayba ba gaden lo'iyaa tukkiyaa hegaappe dommidagan ba keettaa ayba puulayide, ba deiyosa la ayba loyttidi issippe asaa ubba yeemoyiyaa duussaa dei! hegaa bitaniyadan oonne de'eena nu biittan.

Asay la beni ispporttiyaa oottiyoogaa baagaa sarotettawu woykko payatettaa naaganasi otteesishin ha'i qassi asay birawu laammidi isporttiyaa oottidoogappe doommidaagan oottido ba isporttiyaa qassi dumma issisaan oottidoogaa qa deriyaa sintti shiiqqidi oottiyoo saatiyaa asa ubbay be'anawu daro marccuwa qanxxidi ufayttidi be'ees.

Hachchi kare biittan hanidaba gidin so biittan hanidaba gidin nuuni siyidi issoy issuwara yaagee haagaappe haagee yaagaappe siyidi baagaa qofaa laammidi hagaa biittan hagaa malabay hanisttenne yaagin siyido wode laa hagee ayibeeshsha yaagi nuuni dagammidobay kokkoridobay ubbay ha'i hagan nu siyidoogaappe doommidaagaana.

Nu biittan nu heeran aybi de'iykkone taani odan xayiyaaba gidikko asi erenna, eranawu waana taani oddanaw koshshays erissuwa giyooga asa ubba gattanawu koshshay asay qa hegaa eridoogappe doommidaagan woykko siyyidoogappe doommidaagan aybbi de'iyaakko yaagiyoogan malaatettidi he sohuwa yaanawu keehippe dosseess. Hegaa gishshawu erissoy koshshees.

Kaamee hemettiyo ogiya gidin asay tohuwan hemettiyo ogiya gidin miizzaa laagiyoogiya gidin aasidi asayo heeraa asay sakketiyo wode cadettiyo aakkime keettaa gidin he asay ba diyossan ufayttidi daanaassi dumma dumma oosuwa oottiyogee asaasi koshshiyaba.

Hachchi kare biittan hanidaagaa so biittan so biittan hanidaagaa giyodee kare biittan dumma dumma sohuwan asay laamettiiddi baagaa qofaa yaa haa issoy issuwara simerettiiddi be'idobaa siyidobaa laamettiiddi hagaa wodiyan asay oorattabaa be'iiddi oorattattettaa yaa haa laamettiiddi nuugan biittan.

Awu nuun dumma qeniyaa immid bonchchiyooge aybbise yaagiyaba gidiko nuuna oonatetta woykko nuuga dummatetta erissiyaaga gidiyo gishshatassi nuna dumma lumma gaziyan de'iya biittatuura issippe ukkulissidi xeellissiyaaga gidiyo gishshatassi nuuni a dumma dumma bonchchuwa immidi, dumma sohuwa saatiyaa immidi a xeellos.

asan ammanettopite gees Goda qaalaykka, ammanuwa yaagiyooge issi asi ba giddon de'iyaa ba kahan issoy issuwaara ammanettidi ba laggiya gidin ba shooruwa ammanettiyoogan asay asaara heeran baagan maayettidi daanaw asi koshshiyaaba ayssi giiko ammanuwa yaagiyooge ammanoy asaa asaara daanassi maaddiyaaba

Ha'i nu biittaykka dicci dicci biidoogaappe doomidaagan beniigaa mala gidenna lo'iya lo'iya uttiyo oydettinne qassi dumma dumma asay ba keettan zin'iyo algati merettidi de'oosona. Ayssi yaagiyabaa gidikko wode diccidogaa gishshataasi nu biittanikka qassi dumma dumma asay luxxanchchati dumma dumma lo'yaa oosuwa oottoogaappe doomidaagan.

Xoosi medhdhido meretettay ayibba lo'i! Nu heeran issi xoqqiyassa kiyiddi ziqqiyasa xeeliyode ziqiyaasan eqidi xoqqiyassa xeeliyode haatta shaafa giin dumma dumma puulatida sohuwaa xeeliyo wode xoossi medhdhidoge be'iddi malalalettiyoge nuni ufaytiyooge saluwaa kafotti sa'aa do'atti.

Asay booraa waaxxidi goyiyoogaa xalaala gidenna dumma dumma ginaara miizzaa heemiyoogee, dumma dumma ginaara kuttuwaa heemiyoogee, dorssaa haariyoogee baagaa heeran bana aysanaasi issi asay dumma dumma oosuwa oottiyoogee nu biittan goshshaa geetettidi qodettees. Hegaa oottidoogaappe doomidaagan asay ba keettan kalidi mees.

ammanoyasay uyyiyooga gidin qassi dumma ammanena asay uyyiyo mattoyiya ushshata gidin haga nu biittan dumma haraqqiya malatiyaageeti, xallaa, xajjiyaa malatiyaageeti de'oosona. hegeta uyyido wode asay qassi daroy ganddi gaaridi matottanawukka danddayees. qa matottena aggidi eqqidi hemettanawukka danddayees. hega gishshatassi daro qommo ushshati nu biittan de'oosona.

Asay worddoba ammanttanassi, hanibeenaba haniis gaanassi dumma dumma go''eettees, ayssi yaagiyaba gidikko daro marccuwa demmees. hegaa malaa oosuwaa ootiyoogappe dommidaagan yaaniyo gishshatassi asay issibaa asa naata hagee hagaa malatenne, hagee hagadan hanesttene yaagidi asay asaara de'ees.

Asay warettikko issoy issuwara cayettikko asay issuwara issuwara palamettikko ba biittankka ba heeran sarotettan de'iyaba saruwaa guuttiyaba gidikko saruwa guuttidi asay issoy issuwa woranna tooran caddana, mashshan shukkana giyaba gidikko seeray naagettana xayiyaba gidikko asay ba heeran sarotettan de'ena.

wodhdhidi oottidi asayyo koshshiyaabay aybbakko asaa heeran siyyidi dumma dumma giziuwan giigidabaa gidikko giigido sohuwan qassi dumma giigaabay haniyo gishshatassi dumma dumma hagaa nu biittan, nu heeran gidinkka dumma dummaba giigibeenaba giigissanassi gidinkka kawotettay deretettay asaa hashshiyan eqqidi oottiyooge lo''es.

asay koyrottidi keexxido keettan dumma dumma lo''iyaabatanne baaaga keettaa, asay baaga keettaa, ba de'iyo keetta puulayyanassi dumma dumma miishshata go''etees hegeetikka aybba giyaaba gidikko dumma dumma haatta uyyiyo wanccata gidin dumma dumma qumaa miyoogeeta gidin asay ba keettaa puulayiyyabata dumma dumma sohuwappe shiishshe ...

Oydiya medhdhidaaga gidin dummma dumma ginaara inddaa giggissidaaga gidin dumma dumma asay ba heeran asay qummaa kattidaaga gidin dumma uyiyo ushshata giggissidaaga gidin tukke keettaa gudin dumma oosuwa asay maatta keettaa gidin giggissidaageti erissuwaa oottoosona, eti erissuwaa oottiddogaa be'iddo wode qassi dumma dumma asay la aybidisha yagidi bean...

Ta michche luxa tanawu yaagidi asay luxetta keettaa kaalettidi kusiya goochchidi efiidi gelisin dumma dumma biittaa kaalettiya asa kiyana gakkanaashin asay luxiddogaape doomidaagan daro eranchcha asa gididi eraa giidi nu biittaassi nuyo daro laamiya loiyaba ottichi..

Xuman xomppiyo baatiriyappe doommidi dumma dumma ginaara asay maaddetanassi haahosan de'iyaagara mattan de'iyaagara asay haassayiyyo mobiliyaa gidin dumma dumma ginaara asay hagaa sa'aan maaddetidi de'iyoogappe issoy elektronike miishshata. Ayssi giikko keehi asaassi koshshosona. Hagaa wodiyan dumma dumma dicci biya saatiyan.

taani la issi mittiyo tokkidoora ha'i diccada qassi dumma ay keenna kiyadee laa wogaatidaaro taani issi galassi baada xeeliyode a lo''iya ayfiya ayfada uttidoogaa be'ada ippe duutta miido wode ta uluwayo kalada ufayttaasi ayssi giikko nuugaa biitani koshiyaba gidiyo gishatassa.

asay issisappe issisa dumma dumma zannaqa sohota be'anayyo baayyo lo''iyaaba ekkidi baaga marccuwa shiishiyoogan be'anassi bees. biidi be'idoogappe doommidaaga qassi dumma dumma ginaara be'idi be'anaw danddayyibeena asatussi yiidi odido wode etikka siyyido wode qassi aybba lo''iyaabe yaagidi etaara miiccidoosona.